Mongaashingeyi uuyuni wehumo komeho aantu oya nduluka po oosikola ndhoka dhopaungomba nkene omuntu wu na oku ki ilongela iilonga yokoonyala, nkene wuna okunduluka po oshitaafula nenge oshipundi shopamuthika gopashinanena. Uuna we shi nduluka po oto vulu okushilanditha po wu imonene iisimpo wu vule okwiikwathela mpaka naa mpeyaka.

Mongaashingeyi aantu, ehumokomeho shi lyeya pombanda aantu ihaya longo we nuudhigu, uuna tashi ya poku yalula iimaliwa, oshoka aantu mongaashingeyi ohaya longitha uushina mboka woku yalula iimaliwa, shoye oku tula iimaliwa kokashina e to ka tema, ko taka tameke oku yalula iimaliwa kokene take ku pe omwaalu ngoka ka yalula.

Momagumbo ogendji gopamuthika gopashinanena nenge gopandoolopa omu na iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa. Ohaku kuutumbwa kaayenda uuna ye ya okutalelapo nenge kaakuluntu nuunona wawo uuna ya hungila moseti.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili na kehe oshimaliwa oshina ongushu shiiko lelela koshilongo shawo uuna tozi moshilongo wuka koshilongo shimwe ouna okushendja iimaliwa yo moshilongo shoye wuyi shendjele miimaliwa yo moshilongo hoka wuka oshoka iimaliwa yo moshilongo shoye itoka vula oku yilongitha koshilongo hoka wuuka.

Muuyuni wehumo komeho ope na aantu mboka ye na ontseyo nuunongo ye li ookatsoko mokunduluka po iitaafula niipundi yopamuthika gopashinanena ano iipundi ndyoka hakutiwa omatyofa hoka haku kala kuna uukuusinga. Uuna ye yi nduluka po ohaye yi fala komahala gomalandithilo ya vule okuyi landitha po ya mone iisimpo noyeki ikwathele mpaka nampeyaka.

Mongaashi ngeyi ehumo komeho shi lyeya aantu oyendji oye hole okulanda iipundi yo pashinanena ndjono ha ku tiwa omatyofa unene oha yaadhina momagumbo go mondolopa noha yi tulwa moondundu ndhoka dhokukutumbwa , una mweya omuyenda oko ha kuutumba hoka.

Muuyuni wehumokomeho aantu oya nduluka po oosikola ndhoka dhopaungomba, ndhoka dha nkene aantu ye na oku ilongela iilonga yokoonyala. Nkene ye na okunduluka po iipundi niitaafula miipilangi. Uuna ye yi nduluka po otaya vulu ye ke yi landithe po ya vule oku imonena iisimpo yi ikwathele mpaka naa mpeyaka.

Opuna omiti dhimwe ndhoka aantu haye dhi tetepo ataahongomo iipilangi. Iipilangi aantu ohaye yi longitha okuninga iipundi, iitafula noombete. Iipilangi aantu ohaa vulu woo okwiilandithapo kaantu mboka yapumbwa iipilangi uuna taa kapangela oondunda dhawo dhiipeleki.

Aantu oyendji oyena uunongo nontseyo noyeli oyo ookatsoko mokundulukapo iitaafula niipundi mbyoka yalongwa miipilangi. Uuna ye yi ndulukapo oha ye keyilandithapo yavule yi imonene iithilinga yeki ikwatelela monkalamwenyo.

Uuyuni osho wa humu komeho. Ombaanga ndjono yaBank Windhoek oyi na okashina hono ho vulu okutula mo okakalata koye ngele owu na okakalata koBank Windhoek, to vulu okutala kutya komapungulilo gombaanga yoye owu na ko ingapi nonando ita ku zi nando okathilinga kasha. Ngaashingeyi uuyuni owa huma.

Iipa ngaashi yoongombe, yoonzi noyoongandu ohamu longwa iinima mbyono hayi vulu okulongithwa ngaashi omapaya, uundjato woomeme, oongaku nosho tuu.

Mongaashi ngeyi aantu oyendji oyena iikunino yawo, ngashi ngeyi ngele owa kunu iilikolomwa yoye etayi koko, ohoyi kuthako etokeilanditha wiimonene oshimaliwa shoye, yimwe yomiilandithomwa oyo omatama, nuunawamundesha.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yi ili nakehe oshimaliwa oshi na ongushu shi ikwatelela koshilongo shawo. Uuna to zi moshilongo sheni wu uka koshilongo shilwe, owu na okushendja iimaliwa yomoshilongo shoye wu yi shendjele miimaliwa yomoshilongo moka wu uka, oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula okuyi longitha moshilongo moka wu uka.

Mongaashi ngeyi aantu ihaa longowe nuudhigu uuna ngele tashiya poku yalula iimaliwa, oshoka monale aantu oyali haayalula iimaliwa taalongitha oonyala. Mongaashi ngeyi aantu ohaalongitha uushina ototulako iimaliwa kokashina toka patulula ko ta ka tameke oku yalula eta kekupe omwaalu ngoka kaya lula.

Omagumbo ogendji unene gopamuthika gopashinanena nenge gomondolopa, omuna iipundi mbyoka hayi ithanwa omashofa, hoka haku kuutumbwa kaayenda uuna yeya okutalela po. Nenge ngele aakuluntu mondolapa ya hungila nuunona wawo, opo haya kala ya kuutumba yeli mondunda yokukutumba ndjoka hayi ithanwa oseti.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yakehe omuntu, oshoka uuna omuntu ena iimaliwa oye ha talikwako onga omuntu asimana . Ashike uuna omuntu keena oshimaliwa iha talikako onga omuntu asimana. Iimaliwa oyo hatu longitha okulanda iikutu , iikulya niima wo yilwe.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yi ili noshimaliwa oshina ongushu shi ikolelela moshilongo shawo. uuna tozi moshilongo shoye wu uka koshilongo shimwe owuna okushendja iimaliwa yo moshilongo shoye wu yishendjele miimaliwa yo koshilongo hoka toyi . Oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito kavula okuyi longitha koshilongo hoka toyi.

Muuyuni wongashingeyi oshimailiwa osho sha simana monkalamwenyo yomuntu uuna omuntu keena iimaliwa ihata likako onga asimana ihe ngono ena oshimaliwa ohata likako onga oye a simana oshimaliwa otweshi pumbwa noonkondo oshoka osho shimwe shono hatu longith okufutila uunona wetu oosikola nokulanda iikulya nakehe shimwe kombanda yevi huno otashi pula oshimaliwa.

Elongo olyo oshipatululo shonkalamwenyo ku kehe gumwe. Nakehe gumwe okwa pumbwa elongo opo akale ena omadhiladhilo nkene wuna okunduluka po oshinima kungoye mwene. Mongaashingeyi okuna osikola dhoka dhopawungomba nkene wuna okunduluka po iinima kuunongo woye opo wuvule woo oku ke shilanditha wu mone mo okathilinga wuvule woo okunyangadhala mpaaka na peyaka.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo ya kehe gumwe , oshoka aantu ohaya meneka taya yi kiilonga ongulonene molwa ya pumbwa iimaliwa. Ngeno oshimaliwa okwali inaashi simana ngeno aantu ihaya yi kiilonga ongulonene , oshoka iimaliwa oyo hatu longitha okulanda iikulya, iikutu nokufuta woo ooskola.

Opuna oositola ndhoka hadhi landitha iikunomwa, nomoositola muno ohamu kala mwa yela nawa notamu monika iinima ya palelwa nawa melandulathano. Uuna wa hala okunwa nande oshinamunate shoye, otoyi mo ashike e to gandja oshimaliwa ngoye to kwathelwa oshinamunate shoye.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yayo yi ili na kahe oshimaliwa oshina ongushu shiikolela koshilongo shawo. Uuna wuli moshilongo shoye wa hala oku za mo owuna okushendja iimaliwa yomoshilongo shoye wuyi shendjele miimaliwa yomoshilongo hoka wa hala okuya , oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itoka vulu okuyi longitha koshilongo hoka toyi.

Muuyuni wo ngaashi ngeyi aantu oyendji oyena uunongo nontseyo noyeli ookantsoko mokundulukapo iipundi niitaafula mbyoka yaninga miipilangi, uuna ye yi ndulukapo, ohayeyi fala komahala gokulandithila yavule yeyilandithepo yamone iimaliwa yiikwathele monkalamwenyo, oshoka okwiindila kakushi okwaanawa, omuntu owapumbwa oku ilongela kungweye mwene.

Noyeli oyo okatsoko moku longa po iipundi niitafula yeyi ndulukapo ohaa mono ompiito ya vule ye keyi landithepo. Una yeyi landitha po oha yeyi yi ikwathele mpeya na mpeya.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uunongo notseyo noyeli oyo ookatsoko mokunduluka po iipundi niitaafula oku pitila miitenda nenge miipilangi. Molwashoka aantu oya nduluka po ooskola ndhoka dhopaungomba . Uuna wandulukapo iipundi nenge iitaafula oto vulu woo oku keyi landitha po wu vulu wu imonene iisimpo ngoye wu ikwathele monkalamwenyo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo yi ili nakehe oshimaliwa oshina ongushu ahi ikolelela moahilongo shayo uuna omuntu eyi shendjele moshilongo moka u uka oshoka iimaliwa mbyono yomoshililongo she itaka vula okuyi longitha moshilongo moka tayi.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo yi ili nakehe koshimaliwa okuna okuna presidente gomoshilongo shawo. Uuna tozi moshilongo shimwe wuuka koshilongo shimwe nda dhini okutumbula tozi mo Namibia wuuka ko Zambia, ouna okushendja iimaliwa ya Namibia wuyi shendjele miimaliwa ya Zambia hono wuuka, oshoka iimaliwa ya Namibia itayi ka longa koshilongo hono wuuka.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili nakeshe oshimaliwa oshina ongushu shiikolelela moshilongo shasho. Uuna omuntu wahala okuza moshilongo shoye wuuka koshilongo oshikwawo owuna okushendja iimaliwa yomoshilongo shoye wuyi shendjele miimaliwa yoshilongo hoka wuuka oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itoka vula okuyilongitha koshilongo hoka waha.

Monale aantu okwa li haya longo nuudhigu uuna taya yalula iimaliwa oshoka aantu okwali haya longitha okuyalula iimaliwa noonyala. Ashike mongashingeyi ehumokomeho sho lyeya pombanda, aantu ohaya longitha uushina mboka woku yalula iimaliwa. Shoye okutula iimaliwa kokashina e to ka tema, ko taka tameke okuyalulo kokena. Uuna ka mana ta ke kupe omwaalu ngoka la yalula.

Mongaashingeyi Bank Windhoek ohayi kala noku kunkilila aayakulwa yawo ya kale ya lungama, opo kaaya ninge ihaka wa yookalya mupombo. Ookalya mupombo oya ninga oyendji otashi vulika wu mone oka tumwalaka kongodhi yoye takati owavena iimaliwa oku ziilila ko mbaanga ya Bank Windhoek ngaashingeyi tuma oombaapila dhoye dhi Bank Windhoek tu vule oku kupa oshimaliwa shoye nani ookalya mupombo.

Muuyuni wehumokomeho sho weya aantu oya ndulukapo oosikola ndhoka dho pawungomba ndhoka nkene aantu yena okulonga iilonga yo koonyala nkene yena okndulukapo iipundi nenge iitafula okupitila miipilangi . Uuna ya ndulukapo iitafula nenge iipundi yo yavule oku keyi landithapo yavule oku imonema iisimpo yo ku ikwathela moonkalamwenyo dhawo.

Ombaanga ndjoka yoNedbank ohayi kala nokukunkilila aayakulwa yawo, opo ya kale ya lungama kookalyamupombo, oshoka mongashingeyi ookalyamupombo oyi iteyela oshilongo noonkondo. Otashi vulika wu mone okatumwalaka kongodhi yoye kutya owa sindana iimaliwa yontumba okuziilila koNedbank ngaashingeyi tu pa uuyelele wombaanga yoye tu vule tu ku tumine oshimaliwa, ashike nani ookalyamupombo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili na kehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikwatelela koshilongo shawo. Uuna omuntu to zi moshilongo shoye wu uka koshilongo shimwe, owuna okulundulula iimaliwa yoye yo moshilongo shoye wu yi lundululile miimaliwa yomoshilongo hoka wu uka. Oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula okuyi longitha koshilongo hoka toyi.

Momagumbo ogendji unene gopamuthika gopashinanena nenge gopandoolopa omuna iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa , hoka haku kuutumbiwa kaayenda uuna yeya okutalelapo nenge aakuluntu moondolopa yahungila nuunona wawo. Ohaya kala yakuutumba komatyofa ngoka geli mondunda ndjoka haku tiwa oseti .

Muuyuni wonale aantu oyali haya lala koombete dhomalyenge nodhiipilangi ashike uuyuni sho wa humu komeho mongaashingeyi aantu otaya lala koombete ndhoka dhopamuthika gopombanda, ndhoka ndhina nomitse dhoombete, nangoye sho wuli ko kombete owu wete kutya owuli kombete yopamuthika gopashinanena.

Ombaanga yaVenduka ohayi vulu okufala omayakulo komahala hoka kaa ku na iitayi yombanga oyo tuu ndjika, opo ya ka gandje uuyelele owundji kayakulwa yawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili na kehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikolelela moshilongo shawo. Uuna omuntu to zi moshilongo shoye wu uka koshilongo shimwe, owuna okulundululila iimaliwa yomoshilongo shoye wu yi lundululile miimaliwa yomoshilongo moka wa uka. Oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula okuyi longitha koshilongo hoka wu uka.

Uuyuni wehumo komeho aantu oyandulukapo oosikola dhoka dhopaungomba dhoka aantu nkene yena okwiilongela iilonga yokeenyala, hoka nkene aantu yena okundulukapo iipundi niitafula miipilangi. Noya vule yekeyilandithipo yiimonenemo iisimpo yiikwathele mpeyaka naampeyaka, shivulithe yakale yatega okupewa oshoka muuyuni muno aantu kayehole okugandja ekwatho kuyakwawo.

Aantu oyendji MoNamibia oye na ohokwe okukala ye na iikunino. Iikunino yawo shampa ya koka nawa, iilikolomwa yawo ohaye yi kutha ko, e taye yi fala komahala gomalandithilo hoka ya hala okuyi landitha po yo ya mone oshimaliwa noya vule yekiikwathele mpeya naampeya.

Iipundi niitaafula mbyoka ya longwa miipilangi mongaashingeyi oyo yili tayi dhana onkandangala notayi landwa unene oshoka ohayi monika nawa noya kola. Uuna weyi landa e toyi tula megumbo lyoye, uuna tamu li otamu li mwa tenteka iikulya pokataafula mpoka ne omwa kuutumba kiipundi mbyoka.

Muuyuni wehumo komeho aantu ihaalongowe nuudhigu ngee tashiya pokuyalula iimaliwa. Mongaashingeyi aantu ohaatula iimaliwa kuushina mboka hauyalula iimaliwa, yo iimaliwa tayitameke okwiiyalula yoyene yo tayikupe omwaalu ngoka gwiimaliwa.

Oombaanga dhimwe dhomoshilongo shetu ngaashi oNedbank ohadhi gandja iimaaliwa komahangano gomaudhano opo aantu mbono yena ohokwe yakuthe ombinga. muudhano wayoolokathana ngaashi omathigathano guuthanguthangu nosho woo etanga lyokoompadhi

Uuna omuntu ena iimaliwa oyindji iikukutu noku wete kutya okwafa ineyi hala okukala ena iimaliwa mbyoka iikukutu ota vulu okuyi fala kombaanga ye aka peweko mbyoka yomafo ye ta gandja mbyoka iikukutu.

Kehe moshilongo omuna iimaliwa yamo yi ili na kehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikwatelela koshilongo shawo. Uuna tozi moNamibia wu uka koAngola, owuna okulundulula iimaliwa ya Namibia wuyi lundululile miimaliwa yo moAngola. Molwashoka iimaliwa ya Namibia ito ka vula okuyi longitha moAngola, noshikwawo iimaliwa ya Angola ito ka vula okuyi longitha moNamibia.

Ombaanga ngaashi yoNedbank ohayi kala nokukunkilila aayakulwa yawo kooKalyamupombo, ya kale ta lungama, oshoka moshigwana paife omu na iikengelela tayi endelele. Mpoka to mono okatumwalaka ke ya kongodhi yoye taka ti: "Owa sindana oshimaliwa okuziilila kombaanga yaNedbank. Tuma uuyelele wombaanga yoye, tse tu vule oku ku pa oshimaliwa shoye". Nani oshikengelela.

Mongaashingeyi aantu ihayiipula we okuza kehala lyontumba wuuka kehala hoka kuushiko ngoye kuuna kutya otokalala peni, oshoka mongaashingeyi aantu oya totapo ooHotela moka tofutu oshimaliwa ngoye topewa ehala lyokulala. Ohamukala oombete dhopamuthika gopashinanena niikuusinga nosho wo iipundu niitaafula. Uuna wahala okukuutumba eto kuutumba koshipundi.

Mongashingeyi aantu oyena ohokwe notseyo yokulanda iipundi mbyoka yopamuthika gopashinanena. Uunene tuu aantu yomomagumbo gomoondolopa, oshoka uuna omuyenda eya oku mutalelapo oko ha vulu oku mukuutumbika hoka.

Mo Namibia otuna mo iimaliwa yo ludhi lwa yoolokathana. Otuna mo oondola omulongo kuna ethano lya tate Sem Nuujoma , oondola omilongo mbali kuna ethano lya tate Sem Nuujoma, oondola omilongo ntano kuna ethano lyatate Hendrick Witbooi, oondola ethele kuna ethano lya tate Hendrick Witbooi noondola omathele gaali kuna ethano lya tate Hendrick Witbooi.

Opuna omahala gamwe ngono mwa kunwa omiti dhono haku tiwa omiingaalipi. Omiti dhino ohadhi ka tetwa nee opo dhi hongwe nawa dhi longithwe oku ninga iipilangi mbyono aantu haa longitha uune uuna taa dhengele ngaashi oondunda dhiipeleki.

MoNamibia omu na oositola ndhoka dhopamuthika gopashinanena mono hamu adhika iikutu yootate unene ooshuta nuuna tate a hala okuka hokana oheya okwiilandela oshuta ye mositola moka.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena ontseyo nohokwe noyeli oyo ooka pyoki moku ndulu kapo iipundi mbyoka yopamu thika gopashinanena niitaafula, unene aantu yomomagumbo gomoondolopa oye hole okuyi landa oshoka ohayi monika nawa nohayi kuutumbwa kaayenda uuna yeyapo.

Mongashingeyi uuyuni sho waputuka, aantu oya ndulukapo oosikola dhoka dhopaungomba nkene aantu yena okwiilongela iilonga yawo koonyala, nankene aantu yena okundulukapo iipundi niitaafula. Omuna aantu mboka ya pyokoka nawa okundulukapo iitaafula. Uuna ya ndulukapo iitaafula, ohaye yi fala komahala gomalandithilo, yo yavule okuyi landithapo yo yiimonene mo iisimpo oshoka inaya hala okwiindila.

Uuyuni sho wuka pombanda ewe etelele oTechnology shono she etelela aantu ya ndulukepo ooskola dhopaungomba dhoka aantu taya vulu oku longa iilonga yawo yokonyala. Ngashi omuntu tavulu okwi ilongela nkene ena oku etapo oshipundi nenge oshitafula miipilangi.

Opuna oositola ndhoka dhopamuthika gopashinanena nohadhi landitha iikulya yomaludhi gi ili nogi ili. Uuna wahala omakoloni, olwiishi , uusila womahangu, uusila wepungu nomagadhi gokulya omo toyi adha.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili nakehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikolelela moshilongo shawo. Ngele omuntu tozi moshilongo shoye wuuka kondje yoshilongo owuna okushendja iimaliwa yomoshilongo shoye wuyi shendjele miimaliwa yomoshilongo hoka toyi, oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itoka vula okuyi longitha koshilongo hoka toyi.

Unene aantu yo moondoolopa mookombitha dhawo ohamu kala muna uusikopa mboka wa ningwa miipilangi no hawu kala watulwa uuyaha, uukopi nuusindo oshowo uuhalasa opo mukale ta mumonika nawa. Ohamu kala iitafula mbyoka hapu vulu oku tentekwa iiyimati opo oshinima shikale tashi monika sho opala.

Opuna aakengeleledhi mboka haya kambadhala oku longa po iimaliwa yomuumbudhi. Aakengeleledhi mbono nuuna ya monika kutya oya tota po iimaliwa yopaumbudhi ohayayi miipandeka, oshoka otaya pukitha oshigwana.

Opuna oositola ndhoka dhili pomuthika gwashinanena ndhoka hadhi landitha omalovu. Uuna wahala okulanda omalovu goye wunwe nenge wuka landithe omo tokegalanda mositola moka na ohaga kala geli muundjolowele nomelandulathano.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yawo yi ili na kehe oshimaliwa oshi na ongushu shiikolelela koshilongo shawo. Uuna to zi moshilongo shoye wuuka koshilongo oshikwawo owu na okushendja iimaliwa yo moshilongo shoye wu yi shendjele miimaliwa yomoshilongo hoka wuuka oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula okuyi longitha koshilongo hoka wu uka.

Aantu mbono yena otsewo nuunongo wa gwana nawa miilonga yokonyala oya ndulukapo iipundi lyoka yopamuthika gopashinanena, ya vule wo oku kalanditha yamone oka thilinga kayo. Mongashingeyi aantu oye hole iipundi mbyoka yopamuthika gopashinanena noha yi landwa nawa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili nakehe oshimaliwa oshina ongushu shiikolelela moshilongo shawo. Uuna wahala okuya koshilongo shimwe oto shendje iimaliwa yomoshilongo shoye toyi shendjele miimaliwa yomoshilongo hoka wuuka oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itoka vula okuyilongitha koshilongo hoka wuuka.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka oyo ha tu longitha oku landa iikulya, iikutu, noku futa wo oosikola. Nuuna omuntu ngono Keena iimaliwa, iho talikako onga wa simana, ashike ngono wuna oshimaliwa, oho talikako onga wa simana.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo yiili . Kehe oshimaliwa oshina ongushu shiikolelela koshilongo shawo. Uuna tozi moshilongo wuuka koshilongo shimwe, owuna okushendja iimaliwa yomoshilongo shoye wuyi shendjele miimaliwa yomoshilongo shoka wuuka, oshoka iimaliwa mbyoka yomoshilongo shoye itoka vula wukeyi longithe moshilongo moka wuuka.

Ehumokomeho sho lyeya aantu oya ndulukapo oosikola ndhoka dhopawungomba ndhoka aantu nkene yena oku ilonga iilonga yo koonyala oshoka aantu oyahala kehe gumwe wuvule okukambadha to mpeya naampeya wi ilongele kungoye mwene. nkene wuna okundulukapo oshitaaafula nenge oshipundi miipilangi wu vule wushilandithepo wu mone oshimaliwa wi ikwathele monkalamwenyo.

Oshimaliwa osha simana monkalamweyo ya kehe omuntu, oshoka uuna omuntu ena oshimaliwa oha talika ko onga as simana. Uuna omuntu kena oshimaliwa iha talika ko onga omuntu a simana. Oshimaliwa osho shimwe shono hatu landitha iikulya mbyoka hatu li, noshowo hatu longitha okulanda iizalomwa yetu.

MoNamibia opuna omiti ndhoka ominenw hadhi tetwa, ndhoka hadhi ningi iipilangi. Iipilangi ohayi longithwa oku nduluka po iitaafula, iipundi noombete, ohayi vulu wo oku landithwa po kwaamboka taya ka pangela oondunda dhawo dhiipeleki.

Omuntu shampa ta yalula iimaliwa otashivulika tayalula iimaliwa nelalakano akafute aantu kwali ta ye mulongele iilonga yontumba nande ahala akafute oaukola yuunona nande ahala aka lande iinima nenge oompumbwe dhe ashike otaya lula atale kutya otakuthapo ingapi no ta thigipo ingapi.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho yi ili na kehe oshilongo oshi na iimaliwa yi na ongushu shiikwatelela moshilongo shawo. Uuna omuntu tozi moshilongo sheni toyi mosholongo oshikwawo owu na okushendja iimaliwa yoye wuyi shendjele miimaliwa yomoshilongo shoka wu uka oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito vulu oku yi longitha moshilongo shoka.

Mongashingeyi aantu oyendji ohaya landa iipundi mbyoka yopamuthika gopashinanena, omatyofa. Uuna weyi tula megumbo lyoye ohayi monika nawa nuuna mweya aatalelipo otaya vulu okukuutumba kiipundi mbyoka.

Monale uuna tashi ya pokuyalula iimaliwa aantu okwa li haya yalula iimaliwa noonyala. Ashike mongashingeyi ehumokomeho sho lye ya aantu oya nduluka po uushina mboka wokuyalula iimaliwa. Shoye okutula iimaliwa kokashina eto ka tema ko taka tameke uyalula kokene ko take kupe omwaalu ngoka kayalula.

Opu na oositola ndhoka dhopamuthika gopashinanena mono hatu vulu okulanda omagadhi gokugwaya, oorolona, omagadhi gokwiishasha niinima yimwe ya gwedhwapo. Omahala ngono ohaga kala ga yela niinima ohayi kala ya pakelwa melandulathano notayi nana aalandi yeye ya lande.

MoNamibia opu na omahala gomangeshefelo ngoka ge li pamuthika gopombanda. Ano moostola moka hatu vulu okwaadha iikulya. Moostola mono ohamu kala mwa pakelwa nawa, iinima yi li melandulathano, mo omwa yela. Uuna wa hala okulanda oshinima shoye mostola mono, oho gandja oshimaliwa komuyakuli, e te ku dhengele, ye te ku pe shoka wa landa.

Mongashingeyi aantu oyendji oyena uunongo nontseyo noyeli ookapyoko mokundulukapo iipundi haku tiwa omatyofa, mbyoka yopomuthika gopashinanena. Uuna weyi ndulukapo ohayeyi fala komahala gomalandithilo, yavule okuyi landithapo yiimonene iisimpo, yeki ikwathele moonkalamwenyo nohayi landwa nawa.

Mongashingeyi kehe gumwe otalanditha iipundi niitaafula mbyoka ya hongwa miipilangi, oshoka kehe gumwe okuna ontseyo nuunongo, molwa oosikola dhoka dhopaungomba dha ndulukwa po nkene dhina okulonga aantu, yena okwiilongela iilonga yawo yokoonyala. Oshili oshinyanyudhi noonkondo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili nakehe oshimaliwa oshina oshina ongushu shi ikolelea koshilongo shawo. Uuna tozi moshilongo shoye wu uka koshilongo shimwe owuna oku shendja iimaliwa yo moshilongo shoye wu yi shendjele miimaliwa yomoshilongo hoka wu uka ,oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito kavula oku keyi longitha koshilongo hoka wu uka.

Mo Namibia omuna aantu mboka yena ontseyo nuunongo mo kukala yakudha ombinga miikunino uuna iilikolwamo yawo yakoka nawa ohaye yilikolako eta yeyifala kehala lyomalandithilo yavulu okwiilandithapo ya vule okumona iimaliwa no ye kiikwathele moonkalamwenyo .

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili kehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikolelelela moshilongo shawo. Una tozi moshilongo shoye wu uka koshilongo shimwe owuna oku shendja iimaliwa yomoshilongo shoye wuyi shendjele miimaliwa yomoshilongo hoka toyi. Oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula oku yi longitha koshilongo hoka toyi.

Aantu oya toto po oosikola ndhoka dhopaungomba hoka aantu haya ilongele iilonga yawo yokoonyala nkene omuntu ena oku nduluka po iitaafula, iipundi noosikopa okupitila miipilangi. Uuna eyi nduluka po ota vulu woo oku keyi landitha opo avule oku imonena iisimpo iikwathele monkalamwenyo.

Muuyuni wehumo komeho, aantu oya totopo oosikola ndhoka dhopaungomba, ndhoka aantu hayiilongo iilonga yokoonyala, nkene omuntu ena okweetapo oshipundi nenge oshitaafula shalongwa miipilangi, nenge nkene omuntu ena okweetapo oshipundi shetyofa, nooskopa dhalongwa miipilangi, uuyuni wanakanena.

Monale aantu oya li haya longo nuudhigu uuna tashi ya pokuyalula iimaliwa, oshoka aantu oya li haya yalula iimaliwa noonyala. Ashike mongashingeyi ehumokomeho sho lye ya, aantu ihaa longo we nuudhigu, oshoka aantu oya nduluka po uushina mboka wokuyalula iimaliwa. Shoye okutula owala iimaliwa kokashina, e to ka tema, taka tameke okuyalula kokene, take ku pe omwaalu ngoka ka yalula.

Muuyuni wehumokomeho nookalyamupombo osho ya ningi oyendji mongaashingeyi aantu otaya ndulukapo iimaliwa mbyoka yuumbudhi kaayishi iimaliwa yoshili uuna aantu mbano ya monika ohaya tulwa miipandeko oshoka otaya pukitha oshigwana.

Aantu monale oya li haya yalula iimaliwa noonyala, ihe mongashingeyi ehumokomeho shi lye ya aantu ihaya longo we nuudhigu, oshoka opu na uushina mboka wokuyalula iimaliwa. Shoye okutula iimaliwa kokashina e to ka tema ko taka tameke okuyalula kokene take ku pe omwaalu gwiimaliwa mbyoka ka yalula.

Opu na aantu mboka ye na ontseyo nuunongo noye li ookatsoko mokundulukapo iitafula niipundi miipilangi uuna ye yi ndulukapo ohaye yi fala komahala gomalandithilo ya vule ye yi landithepo yi imonene iisimpo noye kiikwathele moonkalamwenyo. Aantu mboka oye na iimaliwa oshoka iipundi mbyoka ohayi kala yi na ondilo noya kola.

Mongashingeyi opuna oositola ndhoka dhopamuthika gopashinanena noha dhi landitha iinima oyindji. Ohadhi landitha wo iikunwa, iikulya, iizalomwa , iigwayomwa nosho tuu wo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili, na ke he oshilongo oshina ongushu yi ikolelela moshilongo shashi. Uuna to zi moshilongo shoye wu uka moshilongo oshikwawo, owuna okushendja iimaliwa yoye, to yi shendjele miimaliwa yomoshilongo moka wu uka. Oshoka iimaliwa yomo shilongo shoye ito ka vula oku yi longitha koshilongo hoka wu uka.

Uuyuni mbuka we humokomeho aantu oyendji oye hole iipundi mbyoka yopamuthika gwopashinanena uunene tuu mboka aakomeho iipundi mbika oyo hayi kuutuma aayenda uuna yeya okutalela po mongashingeyi aantu oya ya koosikola dhoka dhopaungomba yeki ilonge iilonga yokoonyala nke

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili nakehe oshimaliwa oshina ongushu shiikolelela moshilongo shawo, uuna tozi moshilongo shoye wu uka koshilongo oshikwawo, owuna okushendja iimaliwa yomoshilongo shoye wii shendjele miimaliwa yomoshilongo hoka wu uka oshoka iimaliwa yokoshilongo shoye itoka vula okuyi longitha koshilongo hoka wuuka.

Kehe oshina oshina iimaliwa yi ili nakehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikolelela moshilongo shayo . Uuna tozi moshilongo shoye wu uka koshilongo oshikwawo owuna oku shendja iimaliwa yomoshilongo shoye wu yi shendjele miimaliwa yokoshilongo hoka wu uka, oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itokavula okuyi longitha koshilongo hoka wu uka.

Ehumokomeho sho lyeya moshilongo, aantu oya nduluka po oosikola ndhoka dhopaungomba, ndhoka omuntu nkene e na oku ilongela iilonga yokoonyala, nkene e na okuninga iipundi noshitaafula, a vule wo okukalanditha, a mone po okathilinga.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yi ili, nakehe oshimaliwa oshi na ongushu shi ikwatelela koshilongo shayo. Uuna to zi moshilongo sheni wu uka koshilongo oshikwawo, owu na okushendja iimaliwa yomoshilongo shoye, wu yi shendjele miimaliwa yokoshilongo shoka wu uka, oshoka yomoshilongo shoye ito ka vula oku yi longitha koshilongo hoka wu uka.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yayo yi ili nakehe oshimaliwa oshina ongushu yasho yi ikolelela koshilongo shayo. Uuna tozi moshilongo shoye wu uka moshilongo shimwe, owuna oku shendja iimaliwa yoye, wuyi shendjele miimaliwa yokoshilongo hoka wu uka, oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula oku yi longitha koshilongo hoka wu uka.

Muuyuni wongashingeyi omu na aantu mboka ye na uunongo ontseyo, noye li ookapyoko mokunduluka po iipundi niitaafula mbyoka ya longwa miipilangi. Uuna ye yi nduluka po ohaye yi fala komahala gomalandithilo ya vule okuyi landitha po yi imonene iiyemo. Aantu mongashingeyi oye hole iipundi mbyoka niitaafula, oshoka oya kola.

Kehe moshilongo omuna imaliwa yawo yiili. Ko kehe oshimaliwa oha ku kala presitende gwokoshilongo shawo. No ngele owa pumbwa oku za moshilongo shimwe wu uka koshilongo oshikawo, nda dhini oku tumbula omuNamibia tayi koZambia oku na oku gandja iimaliwa yaNamibia yi shendjelwe miimaliwa yaZambia, oshoka iimaliwa ya Namibia itayi ka vula oku longa moZambia.

Opuna aantu mboka yena uunongo notsewo, yo oyeli ookatsoko mokunduluka po iipundi mbyoka yili pomuthika gopashinanena, mbyoka haku ti wa omatyofa, aantu mboka uuna ye yinduluka po ohaye yi fala komahala gomalandithilo ya vule oku keyi landitha po. Aantu mbono oyena iimaliwa oshoka iipundi mbyoka ohayi kala yina ondilo, yo oyi holike oku landwa oshoka aantu oye yi hole

Opuna oositola ndhoka dhopa muthika godhinanena ndhoka hadhi landitha iipumbiwa oyindji. Uuna wa hala iipumbiwa yoye, ongaashi, omagadhi gokulya uusila wepungu, uusila womahangu omakoloni, olwiishi, osipaheti niinima wo oyindji omo toyaadha moka.

Momagumbo ogendji unene gopamuthika gopashinanena nenge gomondoolopa omu na iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa, hoka ha ku kuutumbwa kaayenda uuna ye ya okutalela po, nenge ngele aakuluntu mondoolopa ya hungila nuunona wawo oko haya kala ya kuutumba ye li mondunda yoku kuutumba ndjoka hayi ithanwa oseti.

Mongashingeyi opena aantu yena ontseyo noya pyokoka mokunduluka po iitafula niipundi. Mongashingeyi ehumokomeho shi lyeya, aantu oya hala iipundi niitaafula mbyoka yopomuthika yopombanda. Uuna wa nduluka po iitafula niipundi oto vulu wo okufala kehala ndoka lyomalandithilo moshilongo shetu, wu vule okukeyi landitha po, ngoye wu vule okukeyi landitha po noto vulu okukeyi landitha po.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili. Nakehe oshimaliwa oshina ongushu shiikololela koshilongo shasho. Uuna tozi moshilongo shoye wuuka koshilongo shimwe. Owuna oku shendjela iimaliwa yomoshilongo shoye kiimaliwa yomoshilongo hoka toyi. Oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula okuyi longitha koshilongo hoka wuuka.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yi ili, no kehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikololela moshilongo shawo. Uuna tozi moshilongo shoye wuuka koshilongo oshi kwawo, owuna oku lundulula iimaliwa yomoshilongo shoye wiilundululile yomoshilongo moka toyi, oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito kavula okwiilongitha koshilongo hoka to yi.

Muuyuni wehumokomeho sho lye ya, aantu oya nduluka po oosikola ndhoka dhopaungomba nkene aantu ye na oku ilongela iilonga yawo yokoonyala, opo yaa ka yake, ihe ya vule okunyangadhala mpaka naampeyaka. Uuna omuntu a nduluka po ombete ye okupitila miipilangi ota vulu wo okuyi landitha po a vule okumona okathilinga, a vule oku ikwathela monkalamwenyo shi vulithe okupewa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho nakehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikololela moshilongo shawo. Uuna tozi moshilongo shoye wuuka koshilongo shimwe owuna oku shendja iimaliwa yomoshilongo shoye wuyi shendjele miimaliwa yomoshilongo hoka wuuka, oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itoka vula okuyi longitha koshilongo hoka wuuka.

Ombaanga ndjoka ya Bank Windhoek ohayi kala noku kunkilila aayakulwa yawo opo yakale yeli uupathi kookalyamupombo . Oshoka ookalya mupombo oyaninga oyendji moshilongo . Mongashingeya otashi vulika wumone okatumwalaka ta keya kongodhi takati owa sindana oshimaliwa oku ziilila kombaanga ya bank windhoek ngaashingeyi tuma uuthemba wo mbaanga yoye tu vule okukupa oshimaliwa shoye ashike nani ookalyamupombo.

Momagumbo ogendji uunene gopamuthika gopashinanena nenge gomondoolopa, omuna iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa hoka hakukuutumbwa kaayenda uuna yeya okutalela po nenge ngele aakuluntu mondoolopa yahungila nuunona wawo, oko hayakala yakuutumba yeli mondunda yokukuutumba ndjoka hakutiwa oseti.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yi ili nakehe koshimaliwa ohaku kala ku na omupelesidente gomoshilongo shawo. Iimaliwa mbyono oyi na ongushu shi ikolelela koshilongo shawo. Uuna to yi koshilongo shimwe oho shendje iimaliwa yomoshilongo shoye wu yi shendjele miimaliwa yomoshilongo hoka to yi, oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula oku yi longitha moshilongo moka to yi.

Uunene momagumbo gopamuthika gopandoolopa nenge gomondoolopa mongaashingeyi aantu ohaya kala ye na iipundi mbyoka yopamuthika gopashinanena mbyoka haku tiwa omatyofa haku kala kuna uukusinga. Uuna omuyenda eya oku talela po oko hakundilwa kiipundi hoka.

Muuyuni wehumokomeho sho weya aantu oya ndulukapo oosikola ndhoka dho pawungomba ndhoka nkene aantu yena oku ilongela iilonga yo koonyala nkene omuntu ena oku ndulukapo oshitaafula nenge oshipundi oku pitila miipilangi. Uuma eshi ndulukapo otavulu woo oku keshi landitha ye avule oku imonena iisimpo ye eki ikwathele mpeya naampeya.

Aantu monale oyali haya longo nuudhigu ngele tashi ya pokuyalula iimaliwa oshoka aantu oyali haya yalula iimaliwa noonyala. Muuyuni wehumokomeho mongashingeyi aantu oyanduluka po uushina woku yalula iimaliwa. Shoye okutula owala iimaliwa kokashina e toka tema ko otaka tameke okuyalula, uuna kamana ko otake kupe omwaalu ngoka kayalula.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa ya sho yi ili ,na kehe oshimaliwa oshina ongushu yomoshilongo shawo. Uuna to zi moshilongo shimwe wuuka koshilongo shimwe owuna oku shendja iimaliwa yomoshilongo shoye, wu pewe yomoshilongo hoka wuuka oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula oku yi longitha moshilongo moka wuuka.

Muuyuni wehumokomeho sho weyaa, opwa ndulukwa eeskola ndhoka dhopaungomba, dhoka tadhi longo aantu iilonga yokeenyala, nkene omuntu e na okutunga po egumbo, ye a vule eli landithe po woo.

Uuna omuntu ahala oku nana iimaliwa kombaanga oyindji yithike nenge opo mayovi omulongo, iha vulu oku ke yi nana puushina mboka wombaanga wopondje, ashike oha yi meni lyombaanga omo aka vule oku pewa iimaliwa mbyoka. Uuna eyi na nena puushina mboka wo po ndje, opuna ookadjamupombo, ota ta ya kala ye mu tala uuna te yi nana, yo ta ye mu landula ye yi mukuthe.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aayakulwa yawo opo kaaya hinge uuna ya longitha iikolitha ihe ya longithe uulefa opo wu yafalwe komahala hoka yuuka

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa yasho yi ili. Kehe oshimaliwa oshina ongushu moshilongo sha sho. Uuna tozi moshilongo shoye toyi koshilongo oshikwa wo owuna oku shendja iimaliwa yoye. Wu yi shendjele kwambi yomoshilongo hoka wuuka. Oshoka iimaliwa iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula oku yi longitha koshilongo hoka toyi.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili na kehe oshimaliwa oshina ongushu shiikololela moshilongo shasho. Uuna to zi moshilongo shoye wuuka koshilongo shimwe. Owuna oku shendjela iimaliwa yomoshilongo shoye kiimaliwa yomoshilongo hoka wuuka oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula okuyi longitha koshilongo hoka wuuka.

Muuyuni wehumokomeho ngashingeyi aantu ihaa longo we nuudhigu uuna tashi ya pokuyalula iimaliwa, oshoka aantu mongashingeyi ohaa longitha uushina mboka hawu longithwa mokuyalula iimaliwa. Shoye okutula iimaliwa kokashina e to ka tema, ko taka tameke okuyalula notake ku pe omwaalu gwiimaliwa mbyoka ka yalula.

Ehumo komeho shi lyeya , aantu oya ndulukapo oosikola ndhoka dhopaungomba hoka aantu haya ilongele iilonga yokoonyala , nkene omuntu ena okundulukapo iitaafula miipilangi niipundi mbyoka yomatyofa. Mongashingeyi aantu oye hole iipundi mbyoka yopamuthika gwopashinanena mbyono haku tiwa omatyofa. Uuna eshi ndulukapo ota vulu eo okukedhi landitha a vule okwiimonena mo iisimpo a ikwathele monkalamwenyo .

Muuyuni wongashingeyi wehumokomeho aantu mookombitha dhawo ohaya tula mo uusikopa mboka wa longwa miipilangi, opo ya vule ya tenteke po uukopi, uusindo nuuyaha. Uuna taya teleke iinima oyi li popepi. Yamwe oya opaleke mo ngaa mu kale tamu monika nawa.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyoka aantu haya vulu okuku tha iipa yawo yekeyilongithe okuninga mo omapaya, oongaku nuundjato. Ongaashi oongandu, yo aantu yekeyìandithepo yiimonene iisimpo yawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili, nakehe koshimaliwa shoshilongo ohaku kala omuleli goshilongo shawo. Iimaliwa oyi ilile momalwaala shi ikolelela kiilongo yasho.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili nakehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikwatalela koshilongo shasho, uuna tozi moshilongo shoye wuuka koshilongo oshikwawo owuna okupingakanitha iimaliwa yo moshilongo shoye naambi yomoshilongo hoka wu uka, oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itokuvala okuyilongitha koshilongo hoka toyi.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yi ili ko kehe koshilongo ohaku kala omupelesidente goshilongo shawo. Kuyimwe ohaku kala iinamwenyo. Ngele to zi moshilongo shimwe wu uka moshilongo oshikwawo nda dhini okutumbula to zi moNamibia wu uka koAmerica owu na okushendja iimaliwa yaNamibia ngoye wu pewe yaAmerica, oshoka iimaliwa yaNamibia itayi ka vula okulonga ko koAmerica.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka muuyuni muka uuna omuntu kuna oshimaliwa oho ta li kako onga omuntu gowala, omanga ngoka ena oshimaliwa oha talikwa ko onga asimana. Mongaashinmgeyi aantu oyendji iimaliwa oyo haye yi longitha okufuta oosikola, oku landa iikulya niizalomwa noku futawo oohauto ndhoka hatu londo.

Ehumokomeho sho lye ya aantu oya nduluka po oosikola ndhoka dhopaungomba, ndhoka aantu nkene ye na okulonga iilonga yokoonyala. Nkene omuntu wu na okunduluka po oshitaafula nenge oshipundi okupitila miipilangi. Uuna we shi nduluka po, oto vulu wo oku ke shi landitha po wu vule oku imonena iisimpo yoye wu ka ikwathele monkalamwenyo nenge wu ka nyangadhale mpeya naampeyaka.

Ehumo komeho shi lyeya aantu oya nduluka po oosikola dhopawugomba ndhoka aantu haye kiilongela iilonga yo koonyala, nkene yena okundulukapo iinima yavule okukeyilandithapo yo yiikwathele. Mongaashi ngeyi mpano otapu monika shoka yandulukapo iitafula miipilangi niipundi mbyoka yopashinanena no hayiithanwa omatyofa, otaavulu okukeyilandithapo yavule okwiimonena iithilinga yawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi i li nakehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikolelela koshilongo shawo, uuna tozi moshilongo shoye wu uka koshilongo shimwe owuna oku shendja iimaliwa yomoshilongo shoye wu yi shendjele miimaliwa yo koshilongo hoka wu uka oshoka iimaliwa yokoshilongo shoye itoka vula okuyi longitha koshilongo hoka wu uka.

Ehumo komeho shi lyeya, aantu oya nduluka po oosikola ndhoka paungomba, nkene omuntu ena okwiilonga iilonga yo keenyala, nkene ena okundulukapo iitafula nenge iipundi avule woo oku keilanditha ye iimonene iisimpo.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo ya kehe omuntu, oshoka uuna omuntu a hala oku landa egumbo, oshitukutuku nokathanguthangu okuna oku longitha iimaliwa. Nuuna omuntu a hala oku futila uunona we osikola nande iifutile ye mwene osikola okuna oku longitha iimaliwa.

Aantu oya ndulukapo oosikola dhoka dhopaungomba, dhoka aantu nkene yena okwiilongela iilonga yawo yokoonyala. Mongaashingeyi opuna aantu mboka yeli ookatsoko nuunongo moku ndulukapo iipundi niitaafula oku pitila miipilangi, noshili tashi nyanyudha moshilongo shetu oshoka kehe gumwe itiinyangele yemwene.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yi ili. Nakehe koshimaliwa ohaku kala omuperesidente goshilongo shawo. Nakehe oshimaliwa ohashi longo moshilongo shasho, ihashi ka longa moshilongo oshikwawo, nonando mu yimwe ohayi longo. Uuna to zi moshilongo oshikwawo wu uka moshilongo oshikwawo, nda dhini okutumbula to zi moNamibia wu uka moZambia owu na okushendja iimaliwa yaNamibia wu yi shendjele miimaliwa yaZambia, oshoka yaNamibia itayi ka vula okulonga moZambia.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yi ili nakehe oshimaliwa oshi na ongushu shi ikolelela koshilongo shawo. Uuna wa hala okuya koshilongo shimwe oho shendje iimaliwa yomoshilongo shoye wu yi shendjele miimaliwa yomoshilongo moka wu uka, oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito ka vula okuyi longitha koshilongo hoka to yi.

Opuna aantu mboka yaya koosikola dhopaungomba no yo aanongononi yokundula kapo iipundi niitaafula yopashinanena. Mongaashingeyi kehe gumwe otii longele kuye mwene mpeya naampeya, kapuna omuntu a hala okwiindila. Aantu otaya kambadhala oku nduluka po iipundi mbyoka yopashinanena ya vule wo okukeyi landitha yo yi imonene oshimaliwa shawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili na kehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikolelela moshilongo shawo. Uuna tozi moshilongo shoye wu uka koshilongo shimwe owuna oku shendja iimaliwa yomoshilongo shoye wu yi shendjele miimaliwa yomoshilongo hoka wu uka oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itoka vula okuyi longitha koshilongo hoka toyi.

Mpaka opena iimaliwa mbyoka ya mangwa notayi yalulwa, omuntu nguka ota yalula iimaliwa ahala aka fute nande osikola yuunona nenge aka fute aaniilonga yontumba kwali taye mu longele.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yakehe gumwe, oshoka uuna omuntu ena oshimaliwa ohatalikako onga asimana, nuuna omuntu ngele kena oshimaliwa iha talikako onga omuntu asimana. Iimaliwa oyo hatulongitha okulanda iizalomwa yetu, iikulya nokufuta oosikola dhaanasikola.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo yi ili, na kehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikolelela moshilongo shawo. Uuna tozi moshilongo shimwe wu uka moshilongo shimwe owuna oku shendja iimaliwa yoye. Omuntu ota shendje iimaliwa yo moshilongo she a vule a pewe iimaliwa yo koshilongo hoka uuka, oshoka iimaliwa yo moshilongo she itaka vula okuyi longitha koshilongo hoka uuka.

Muuyuni wongashingeyi uuna omuntu ta nana oshimaliwa oshindji nande omayovi omulongo, ina pumbwa oku ke shi nanena puushina mboka wo pondje, ashike okwa pumbwa okuyameni lyombaanga omo a vule okupewa oshimaliwa shoka. Oshoka uuna teshi nanene puushina mboka wo pondje, ookalyamupombo otaya kala ye mu tala uuna eshi nana e taye mu landula e taye shi mu kutha. Aantu otaya kambadhala okukaleka po onkalo nawa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yaasho yi ili nakehe oshimaliwa oshina ongushu shiikwatelela koshilongo shasho. Uuna tozi moshilongo sheni wuuka koshilongo oshikwawo owuna okushendja iimaliwa yomoshilongo shoye wiishendjele miimaliwa yoshilongo shoka toyi, oshoka otovulu okulongitha iimaliwa yomoshilongo shoye ngele wayi koshilongo shimwe.

Namibia sho a gwanitha oomvula omilongondatu memanguluko, epangelo pamwe noombaanga ndhoka hadhi nduluka po iimaliwa, ota tokola opo ya tote po oshimaliwa shomilongo ndatu, hoka ku na oopelesitende yatatu.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu uuna tashiya pokuyalula iimaliwa oshoka mongashingeyi aantu ohaya longitha uushina mboka wokuyalula iimaliwa, shoye okutema okashina e totulako iimaliwa ko takatameke okuyalula ko takekupe omwaalu gwiimaliwa mbi kayalula.

Mongaashi ngeyi moshilongo shetu omuna aantu mboka yena uunongo no tseyo , no yili oyo ookatsoko mokundulu kapo iipundi niitaafula mbyoka to pashinanena. Iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa. Naantu oyendji oyena ohukwe mokuyi landa, oshoka oyo hayi kuutumbwa kaayenda uuna yeya moma gumbo gawo.

Mongashingeyi okuna aantu mboka yena uunongo nontseyo, oyeli onga oyo ookatsoko mokunduluka po iipundi niitafula mbyoka yaningwa niipilangi, una yeyi nduluka po ohayeyi landitha po yavule okumona iithilinga yiikwathele mpeya nampeya.

Mongashingeyi sho kweya iiputudhilo yi ili noyi ili , okweya wo niiputudhilo yopaungomba hono aantu haya ka ilonga nkene yena oku ndulukapo iinima ya yoolokathana ngaashi iipundi, iitafula taya longitha iiti.

Kehe moshilongo omuna iimaliwa yawo yi ili ,no kehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikolelela koshilongo . Ngele omuntu tizi moshilongo shoye wu uka koshilonga shalwe, owuna okushendja iimaliwa yo mo shilongo shoye wu yi shendjele miimaliwa yoko shilongo hoka wu uka. Oshoka iimaliwa yomo shilongo shoye ito ka vula okuyi longitha koshilongo shoka wu uka.

Mongashingeyi aantu oyendji oyena ontseyo nuunongo noyeli okapyoko mokundulakopo iipundi niitafula mbyoka yalongwa miipilangi uuna yeyi ndulukapo ohaya vulu woo okukeyilandithapo yavule okumona iisimpo yi ikwathele moonkalamwenyo dhawo.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu keshe oshoka aantu yamwe ohaya meneka oongula oonene tayayi kiilonga nokehulilo lyomwedhi oya hala iimaliwa. Iimaliwa ohayi landa iikutu niikulya mbyoka hatu li, yo oyo hayi futu oosikola dhuunona wetu, uuna wuna oshimaliwa oho talikwa ko wasimana omanga ngele kunasha oho talikwa ko onga ino simana.

Aantu ohaya yalula iimaliwa uuna ya hala oku ka futa aantu kwali taye ya longele iilonga yontumba. Nenge omuntu a hala oku ka futa osikola yuunona we, okuna okuyalalula iimaliwa nande a hala oku ka landa oompumbwe dhe dhasha ashike okuna okuyalalula kutya ota ka landa niingapi nota hupupo niingapi.

Ombaanga dhomoshilongo shetu ngaashi ombaanga yo Bank Windhoek ohayi kala unene noku kunkilila aayakulwa yawo opo yakale yeli uupathi kaya kengelelwe ,oshoka mongaashingeyi omuntu otovulu ashike wamona etumwalaka kongodhi yoye taliti owa sindana iimaliwa yontumba gandja uuyelele woye wombaanga ashike nani aantu ashike yahala oku kutula mokatoo.

Monale aantu okwali haya yalula iimaliwa noonyala, ashike mongashingeyi muuyuni wehumo komeho shiweya, aantu oyanduluka po uushina mboka wokuyalula iimalia, shoye okutula iimaliwa kokashina e tokatema ko takatameke okuyalula kokene. Uuna kamana oha kekupe omwaalu gwiimaliwa mbyoka kayalula.

Kehe oshilongo oshina kutya iimaliwa yawo oyina ongushu yithike peni. Onkene uuna tozi MoNamibia wu uka ko America, owuna okushendja iimaliwa yaNamibia, wuyi shendjele mwaambi ya America. Oshoka uuna waya ko America iimaliwa yaNamibia ito vulu yi longitha ko America.

Ehumokomeho sho lye ya oombaanga odha toto po uushina mboka wopondje mpoka omuntu ta vulu okutala kutya kombaanga ye oku na ko ingapi no itashi mu pula nande osenda, uuna e na okakalata kombaanga ndjoka.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yi ili nakehe oshimaliwa oshi na ongushu yasho shi ikolela moshilongo shawo. Uuna to zi moshilongo shoye wu uka moshilongo shilwe owa pumbwa okushendja iimaliwa yomoshilongo shoye wu yi shendjele miimaliwa yomoshilongo shoka to yi, oshoka iimaliwa ito ka vula okuyi longitha koshilongo hoka to yi.

Mongashingeyi ehumokomeho sho lye ya aantu oyendji oye na uunongo nontseyo noye li ookapyoko mokunduluka po iitaafula niipundi mbyoka yopamuthika gopashinanena. Mongashingeyi aantu oyendji oye hole iipundi niitaafula mbyoka yopamuthika gopashinanena. Uuna aantu ye yi nduluka po ohaye yi fala komahala gomalandithilo ya vule okuyi landitha po yi imonene iiyemo ya vule oku ikwathela moonkalamwenyo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili nakehe oshimaliwa oshina ongushu shi kolelela moshilongo shawo, una tozi moshilongo shoye wuka koshilongo shimwe owuna oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shoye wi pingakanithe mimaliwa yomoshilongo hoka toyi, oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ito kavula okwilongitha koshilongo hoka toyi.

Uuna omuntu wuna iimaliwa oyindji mbyoka iikukutu na owuwete kutya inohala okukala wuna iimaliwa mbyoka iikukutu oyindji, oto vulu okuya kombaanga ngoye tofalako iimaliwa mbyoka iikukutu ngoye topewako mbyoka yomafo.

Muuyuni wehumo komeho sho lyeya aantu oyanduluka po iipundi mbyoka yopamuthika gopashinanena mbyoka hakuti omatyofa hoka hakukala uukuusinga. Aantu uunene yomomagumbo gomoondoolopa oyo yehole mbyoka na ohayeyi tula moondunda dhoka dhokukuutumba, uuna aayenda yeya po okuyatalela po oko haya kundilwa hoka.

Mongaashingeyi omuntu ngele owa hala okunana iimaliwa oyindji nande omayovi omulongo ito vulu oku ke ga nanena puushina mboka wombaanga wopondje ashike otoyi mombaanga mo mwene opo wu vule okupewa iimaliwa mbyoka, oshoka aantu otaya keelele ookalyamupombo. Uuna toyi nanene puushina wopondje ookalyamupombo opo yeli mpoka yeku tala notaye ku landula ya vule okukutha iimaliwa yoye.

Muuyuni wongashingeyi opuna aantu mbika yena ontseyo nohokwe noyeli oyo ookapyoko mokundulukapo iipundi mbyoka yopamuthika gopashinanena mbyoka haku tiwa omatyofa. Uuna yeyi ndulukapo , ohayeyi fala wo pomahala gomalandithilo yekeyi landithepo yavule yamone iimaliwa yavule okwiithela monkalamwenyo, oshoka aantu mongashingeyi inaya hala okuyaka oyahala okwiilongela kuyoyene.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili. Nakehe oshilongo oshina ongushu shi ikwatelela moshilongo shawo. Una tozi moshilongo shoye wu uka moshilongo oshikwawo owuna oku shendja iimaliwa yoye miimaliwa yokoshilongo hoka wu uka. Oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itoka vula okuyi longitha koshilongo hoka toyi.

Keshe oshilongo oshina iimaliwa yawo yi ili, nokehe oshimaliwa oshina ongushu shi ikwatelela moshilongo shasho. Uuna tozi moshilongo shohe wu uka koshilongo oshikwawo ,owu na okushendja iimaliwa yomoshilongo shoye wuyi shendjele miimaliwa yo koshilongo hoka wa uka oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye itoka vula oku keyi longitha koshilongo hoka wa uka.

Keshe moshilongo omuna iimaliwa yasho yi ili ko keshe koshimaliwa okuna omupelesitende gwasho eyili. Una wa hala okuza moshilongo shimwe wa uka koshilongo oshikwawo owuna okushendja oshimaliwa shoshilongo shoka oku shendjela koshilongo hoka toyi ,omolwashoka ito vulu oku longitha iimaliwa yoshilongo shoye.